Ensudhe etyaime ghano eri kunhumilwa byakulya, biyinza okuba nga bigigemye mu linho eri kwesokona. Eky'okulya kiri mu mukono ogundhi.

Kano kapandhe kalanga iisomero era nga kakwebaza okukyalilaku eisomero lino. Ghano ebigambo ebilagibwa obibona nga ova kwisomero eryo.

Omusaadha ali mu lyato ali kuba enkasi ayemeleire, ghaliyo oghundi atyaime yena ali kuba ku luuyi lule.

Abaana abeisomero nga bali mu kibina bayambaire sitokisi edha langi ndala nga myufu. Engaito ghaligho ndhirugavu ne da kisitaka.

Abantu bangi bemeleire ere kumbali kwa maadhi abandhi bemeleire abandhi batyeime. Amaadhi gali kwakiramu langi eva ku bileri.

Embuzi edhitasibwa, edhayibwa obwayibwe, dhiri ghano, dhiri kunonya byakulya. Ghedhiri ghaligho eisubi eribonheka obulungi nidho dhene dhinhilira.

Banho baana, bazaani ba mupiira era nga abayegeresa omupiira ayambaile ebirugavu.

Omwana nga ali kuloba ebyenhandha era nga agemisa, enhuma ghe waliwo omusaadha omukulu ayambeire omudhozi ogwa kasayi

Ekiyiririro kikino, kiri kuyigha amaadhi era gasambuka, gakola langi endheru. Ghaligho emiti neisubi lya kiragala.

Omusaadha alighano, ekifananye kili mu langi endhirugavu ne ndheru. Omusadha ayambaire omudhozi omweru.

Eno numba nsige yaku langi ede ndhaghulo era nga eraga ne bya matano ebikolebwagho.

Lino ighesezo, era baghekezawo ebintu bingi endhigi, amadhinisa n'ebindhindhi. Bayokya ebyuma.

Enumba gyebazimbisa amatafali bagiserekesa amabaati ga kisitaka eri ghano eri oti kanisa, eriku omusalaba ghaigulu gh'amabaati.

Ghano ghaligho amaadhi, kumbali kwago kuliku eisubi lya kiragala ghaligho ne itaka eryelere ne miti.

Kumbali okwe nandha kuliku abantu era ni mu maadhi mulimu abantu. Ghano ghaligho ekisolo ekikozesebwa nga entambula.

Ente edhirima badisibye ku mbago , eno ba gyeta jooko nga badhizingire aaa emiguwa mu maiga.

Eno kalakita nga eri kuyoyota ekibangirizi, kalakita eno myufu era nga elina nhi langi eyindhi endhirugavu gheli gha kiragala.

Embera ey'obwire ya bwinogovu ghano ghaligho elyato, enhanda, ebileri ebyeru ne bya bululu ghano biri ghano.

Omusagho ali kupima obunhenhe obw'omukono ogw'omulwaile ghe. Mulwaile ono mukazi, ere ku mulyango eriyo omusaadha agemye mu nsawo era nga alingirire eno.

Emotoka badhemeleiza ku kimu ku kizimbe gheigulu nga gye badhitereka nga beidhye okola ni ghansi ghekizimbe ekyo yona eriyo edindhi.

Ono ali kuta ebinaaza mungalo nga bino biita obughuka era nga alina empeta buli ku mukono. Ono muzungu.

Omwaana nga ono mutunzi gha nhanha abedhyeku akavera kalala akalimu enanha ne sente mumukono gwe, ebindhi bisigeira mu kiibo ghansi.

Endhuba nga eli kuvaayo mu bileli. Endhuba enho eli kwaka elaangi eya kyenvu. Nga side enho eliyo ebileli ebya bululu. Bwolinga ghansi, ghaligho eisubi elya kiragala, nh'emiti.

Omusaadha musanhufu ali ghano, ayaseime, ayambeire enkofira era nh'omudhozi omweru yesibye akatambala mu nkoto.

Ekizimbe kili ghano, ghaligho emiti ghabagho n'eisubi ekizimbe kino kilina langi nhingi.

Abaana abetiise ebidhomolo nga bava maadhi bali ghano bali mu lugudho. Baana beine bali balingilira bali kumbali. Babavilire mu ngira babitegho.

Emotoka eya kyenvu eli wano era nga waliwo nh'endhirugavu. Mu lugudho eliyo emotoka endheru dhiri ku tambula

Amadhani nga gano masimbe ku lusozi, kumbali eliyo emiti emidholongolovu nga gya kiragala n'amagyani ga kiragala

Akanhoni kemeleire ku muti, ku lusaga, era kalina langi eswika mu ndhala - emyufumyufu, eya bululu, endirugavu. Kali ku lusaga ghano.

Abantu bali mu lyato, kuliku abakulu babiri n'omuto mulala, oghundhi agemye enkasi oghundhi agemye eilobo.

Dhino ngogye edhikozesebwa ku mikolo egyo bughangwa nga okwandhula era nga ghaligho egomesi ne kanzu, ekisibiro ne koti.

Enkembo erina langi eibiri etyeime ku muti era nga erinze oluyi lule, elina langi endheru ne ndhirugavu.

Eitanga liri ghano, baghaniike olugoye era nga empewo eri ku bayambaku okubasika okubatwala gye bagya.

Oluyiila nga luli kwokya ekibira, oluyiila luno omwosi mungi n'omuliro, ghaligho eisubi eliboneka nga ikalu.

Mu binonhi tulinayo ebinonhi ebinhwa omubisi era nga akanonhi kano mu kifananhi kali nonya omubisi okuva mu bi muli eby'empumumpu.

Omusaadha nga ayambeire ekipale ekimpi, omusaadha ono ali kumpi n'amaadhi era nga ali kuloba ebyenandha.

Amaadhi gali fanana oti ga bululu, galimu amaato amazungu era kutyeimeku abaana abadigize eriyo alikuvuga , eriyo ni bano abali ku nhumirwa obulamu.

Ebyuma bwa kabwidhi bwidhi okugeza ghaligho ne'isimu lino ghaligho na kakalamu akazungu no bugalimaso.

Abantu babiri, omwana no mukazi. Omwana ayemereire ya gema munkende avaire akadoozi akamyufu. Bali munimiro. Omukazi atiame alikunwa amaadhi era nga alinwera kukidomolo. Ni ghansi waibwe waliwo embago

Obutimba obuloba engege ni mukene buli ghano buli mu langi oti ya pinka pinka oti kisayi sayi ni kisitaka, buliku obuntu obweru era buli ghano ba bubunze ghalala.

Ekisudhe kinhivu inho era nga bwo kilingilira kili ghano kigalamilire kili mwisubi lya kiragala. Kilina ameiso gali munda no twinho.

Abaana bava maadhi era nga bali mu lugudho olw'omunsiko bali kutambulira mu lugudho luno bali nga abasimbye olunhiriri.

Banho bavubi bali vuba eby'enhandha bali mu lyato mu nhandha, oghundhi ghuno ayemereile ali kukasuka akatimba mu nhandha.

Endhoki nga dhiri ku kisasala kya dho era nga ekisasala kino kibeede, omuntu akibeedye ayambeire ebibwika ku ngalo n'ebibwika ebigere yayambala ebyeru.

Abanamagye abambeire engoye edhamadowa dowa no bukofira obwakilagala na bandhi bambeire obukofira obwa madowadowa.

Embuzi ne ntaama dhino tidhisibwa era okunhilira kwe dhiriku kwa kulya butaala, dhiri kweghuninkilira ali dhi kuba ebifananhi.

Abatunzi abeiva ne birungo byamu okugeza nga enanha, obutungulu bali ghano n'omwana.

Kano kati aka kozesebwa okusena omubisi ogw'endhoki era nga kali ghano kumpi n'ebibala bye basazesaze.

Omusaadha alighano ali ku lengezaku kuliya, ghali ghaligho langi endheru, eya bululu era nga akasana katimbye gho okuboneka obulungi.

Akatooyi nga ghekali ghanaganaga era nga kali kumunkuka ghano ghaligho ebiveravera, ghaligho omwala era oluuyi lule eriyo omuntu ali kuidha saidi eno.

Omusaadha nga ali ghano nga agemye eby'enhandha bye bavubye era nga eriyo ni basaadha baine babiri bali mu lyato, batyaime ghansi nga oghundhi agemye enkasi ali kukuba.

Endhoki dhiri ku zimba ekisasala kya dho okutamu omudhenene no kubikiramu abaana badho.

Omusaadha ali kuloba nga akozesa eiribo, ayemereire era obwire bwanzikiza zikiza.

Kumbali okw'amaadhi abantu baliwo bangi waliyo n'olusozi nga nebibalebale bili awo.

Engoye edhitundhibwa ne bintu ebindhi era engoye dhi ghanikibwa okwolesebwa bulungi okubonebwa abaguzi.

Abantu bali ku maato, amaato gali abiri era nga gali mu maadhi, amaadhi gano galina amayengo.

Enyange nga eli kuguluka era nga eghanike amawawa gayo mwibanga ni yene amagulu eringa elambaire mwibanga.

Ekitundhu ekiboneka obulungi, ghano ghaligho olugudho, ghabagho obutititi obughanvu, eisubi elya kilagala no lusozi luli ere.

Abazimbi katubeete abaseresi bali ku gaita embaawo nga bali dhikolamu akasolya ghale ghaigulu we kizimbe, baswika mu basatu.

Omusaadha omuzungu ali kuloba engege era nga agemisa engege. Omusaadha ono ayambeire omudhozi oguliku enkofira nga mwirugavu.

Amaato gali mu maadhi era nga gazilaku bantu, ebinonhi biri kweyagalila nga biri ku guluka mwibanga.

Engoye edhighanikibwa era nga dhitundibwa, ghaligho nebintu ebindhi bingi ebitundibwa okugeza nga obulesu.

Abaana bali kunaaba mungalo nga ghaligho ali ku bayughilira no ludhumo oluleeta amaadhi era nga buli muntu ali kulwanira kunaaba mungalo.

Omusaadha ayambeire kyenvu ali wano afungiza ku mpale era nga ali mu nhimiro ey'omutyere. Ayambeire akakofira keru.

Ensudhe nga eri ghano nndhirugavu erikumoga ameiso ageira munda eriku obuviri bwirugavu.

Eby'okulya birighano birungo bya mwiva ni mu mere, ghaligho kamulali omwenvu no mubisi ne birungo ebindhi.

Enkota edh'amatooke nga dha kiragala dhiraga nti nkulu era nga badhitaile ghalala, enkota dhino nteme, diriku obuntu obwirugavu ku nkomerero.

Ono ali ku ngaito ali kutunga era nga engaito dhino dhaali kutunga nedhitabwika kigere kyonakyona, dhibwikaku kitundu.

Akagege ke bakozesa okugema ebigege mu nnhandha kali wano kalina langi esoba mundala eya bululu, kuliku eya pinka, endhirugavu ne ndheru.

Eiterekero nga lino basima busime kiina bayandamu tundubaali okusobola okukuuma byebenda obulungi. Ebiina bili ghano bibiri bye batelekamu ebintu byaibwe.

Ono kamulali nga ba mwanhike kukakutiya, akakutiya kano kali mu musana era ghano ghaligho ebibalebale ghebakateire.

Amaadhi galighano gasulibwamu ekintu ekili mulangi eya kilagala nga kiliku omukonda omu myufu.

Omukazi ali kufumba era nga alikozesa ameiga agenku alina akakofira akamyufu.

Ente eri kumadhuka era nga eghanike n'omukira, eri kulumuka teyendha kugigema.

Ekimuli kya kakobe kili ghano kigwiribwaku endhoki, endhoki eno erina amaviri ku mubiri gwayo gwona gwona.

Ekibuga kinho kiduile amakalina aga buli ngeri, amaghanvu n'amampi. Ghaligho olugudho lulimu abantu n'emotoka n'amapikipiki.

Ebisolo bili ghano bingi ebito nh'ebikulu nga bili kulya eisubi, ghaligho obuti obwe swireswire era nga nh'eisubi lya kiragala lingi.

Akabokisi keru aka masanhalaze akabokisi kano kalina amataala abiri agalaga nti oteireku oba otweireku era nga kalina ghebateraku gha mirundhi ebiri.

Ebintu eby'obughangwa eby'okwetonatona biri ghanho okugeza nga obunhere n'obukomo, bubitirivu.

Omukazi ayambaile omudhozi omweru ali kukuba engoma nengalo era nga omudhozi guliku nhi langi edhindhi, eya kyenvu, eya bululu, engoma enho eboneka oti mpyakayaka.

Ensolo eyo munsiko eri kusala olugudho ghaligho ali kuvuga pikipiki nga eri kwaka eitala.

Endhoki eri ghano ku bumuli obwa kakobe eli ku nonya amaadhi aga ghomerera okola omudenene.

Endhovu ento ne nkulu dhemeleire mu maadhi oluyi lule ere eriyo ebisolo ebindhi ebiri kumbali kw'amaadhi. Wano mu maiso g'endhovu waliwo akanonhi akali kunonya eby'okulya.

Abakazi abetonatona nga bano bayambaile ebinhere mu nkoto, abandi babisibye ku mitwe, nga ono omukazi ali ghano musanufu ino, abeese omwana, omwana eliyo ekumutwalire ebiroghozo einuma.